Dzidzo yepashi-pashi yevana vasati vava nezera rekuti vatatiche zvakawanda. Inofanirwe kuvandudzwa kuti vana vaende vanodakara varikune vamwe veikura veizo endavo padzidzo dzepadera.

Zvakanaka kurudzirwo irikuitwa pashi reshe kuti vana vakakosha vanofanirwa kupuwa mukana wokuenda kunofunda. Kuitira kuti vakure vane ndxondo dzakanaka.

Vana vadodori vano endawo ku zvikora uko kwavanono funda veyi ona veyi funda veyi tamba zvino kurudzirwa kuti vabereki vaendese vana vavo ku zvikora.

Zvidzidzo zvepashi pashi zvinoendwa nevana vadodori vasati vokona kuenda kuzvidzidzo zvepashi pamweni zvinokurudzirwa kuti vabereki vaendesewo vana vandotaticha veikura nxondo dzavo dzakazaruka.

Ndinoda kukurudzira vanenge vakafundira zvekutaticha kuti vakwanisewo kuvhura ndau dzinokwanisa kuti vana vaende vanofunda kuitira kuti vakure ndxondo dzavo dzakavhurika zviri nani.

Zvidzidzo zvepashi vano taticha vana vano fanirwa kunge vane moyo murefu nekuti vana ava vanenge vachiri vana vadoko vano fanirwa kuva nezvi dobi dobi zveku vafundisa kuti vave vano dakarira kuramba vei petuka.

Zvidzodzo zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvive nezvihlayo zvekuti vana vahlaye vachifunda kuitira kuti vave vanovhurike ndxondo vafunde vakasununduka.

Vabereki vanosiso kuperekedza vana vavo kuzvikoro zvepashi ngokuti vamweni vana vane muxuba wekuzoenda kuchikora veigumire munjira vozowanika vootamika kuti vaguma ere kuchikoro vekuchikoro veiti mwana uri kanyi, vabereki veiti mwana wakaende kuchikora. Vabereki chengetedzai vana veiende kuzvikora.

Zvidzidzo zvepashi zvinoendeswa vana veshe vanenge vayaruka vava nezera rekuti vaende kuchikora. Tinokurudzira kuti vabereki ngavaendese vana vavo kuzvikora kuti vanobeurwa pfungwa nematicha akadzidzira basa rawo.

Zvikoro zvepashi zviro kuitawo mushando mukuru wekufundisa vana vechidiki kuti vakwanise ku nyora vakagara pazvi hlayo zvino enderana nezera ravo.

Zvinokurudzirwa kuti vabereki vavewo vanoshandira vana vavo nekuzovabhadharira mari inodiwa muzvikora kuitira kuti zvikora zvive zvakavandudzika. Zvipewo dzidzo yepamusoro-soro.

Vabereki vanokurudzirwa kuendese vana kuzvikora uye veidusa muduso unenge wakatarwa nechikora kuitira kuti muzvikora muve neepekugara nepekunyorera vana nekuwanisa mabhuku

Hurumende inokurudzirwa kudetsera dzidzo dzepashi ngezvituru zvekugara uye kupawo zvekushandisa kuti vana vakwanise kuwana fundo yavo zvakakwana pasina chinovakangaidza.

Kuzvikora zvepashi kunofanirwovo kuvakwa zviro zvekuti vana vachinge vava pabureki pavanenge vabva vambofunda vaende kotambira, veiita midzuve nevamweni vavo.

Dzidzo zvepashi zvakakosha nekuti ndihwo hwaro zveupenyu hwemwana mwana anosiso kuendeswe kuchikora ane zvikwanisiro zvakakwana kuti afunde akasununduka.

Zvikora zvepashi zvinodetsera vana vadoodori kuti vawane kwavanoswera vachivandudzwa njere dzavo kuitira kuti vave neramangwana rakajeka.

Zvidzidzo zvepashi vana vanofanirwe kuende kuzvikoro vakasununduka. Asi zvinokurudzirwavo kuti dei hurumende yabetsera nezvekunyoresa. Kuti vana vakwanise kunyora veshe pamwe chete vanoshaya nevanopona.

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwa kuvandudzwa kuti zvive zvinoitwa nawo zvikwanisiro zvekuti vana vakwanise kufunda kutivenderere mberi nefundo dzavo

Vana vanoende kuzvikora vanokurudzirwa kuti vaende nezvigqoko zvakafanana vave vakafunda vanehumwe chete vakahlamburuka.

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwa kuvandudzwawo kuti vana vawane chokuverenga, chekunyorera ngepekugarira kuitira kuti vafunde vakasununduka.

Dzidzo yepashi ndiyo hwaro hunoita kuti hupenyu hwemwana hunge hwakajeka ramangwana rake ringe rakanaka. Tinokurudzire vabereki kuendesa vana kana nguva yekuti vaende kuzvikora yakwana.

Zvidzidzo zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvitore mwana weshe, kunyazi unemari neasina kuitira kuti muntu weshe avenemukana wokukwanisa kutaticha.

Zvikora zvepashi munofanirwa kuvawo nembaatso inenge ine mabhuku, ekuti vadzidzi vakwanise kuenda kunoerenga, apo vanenge vasina madzidziso avo.

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwe kunge zvichipuvavo midziyo yechizvino-zvino inoita kuti vana varodze pfungwa pakufunda pavo. Vadzidzisi vanofanirwa kunofundiravo basa rekushandisa midziyo yechizvino-zvino.

Zvidzidzo zvepashi zvinofanirwa kupuwa mabhuku ekutaticha kuti vana vafunde veiona pane kungofunda vechiona zvinonyorwa ngemudzidzisi pachidziro vana ngavapuwe mabhuku ekuerenga anemapikicha.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepashi vanokuridzirwawo kuti vadzidziswe kunyora muzvibhuku zvavo kuitira kuti vave vanhu vanozogona kunyora runyoro runozo verengeka vagokwanisawo kunyora panguwa pazvinenge zvodiwa kuti vantu vanyore.

zvikora zvepadera-dera ne zvikora zvepadera-dera-a, zvinofundisa mabasa emaoko kuti vantu vabve iyoyo vakutoziya nekutokwanisa kutopinze vamweni mabasa ,munharaunda dzavanenge vakagara.

Zvikora zvepadera mazuwanaya zvakawandudzwa, hurumende ikaisa mutemo wekuti mwana akwanise kutaridza chipo chake chaanokwanisa kuita otoita otokwanisa kuratidza, vamweni vanoita zvekudhirowa, vamweni vanoita zvekuumba zviro, vamweni vanogadzira movha.

Kuzvikora zvepaderadera mwana wese unokurudzirwa kuti ange ave nezvinyoreso zvake nemabhuku ake uye nemichina yechizvinozvino inomudetsere pandxondo dzake.

Zvikora zvepadera nepadera-dera vana vanofundira veiona veitoita vechizokwanisa kushandisa midziyo dzavanenge vapuwa muzvikora. Tinokumbira hurumende ivandudze zvikora izvozvo zviwane zvikwanisiro.

Vezvidzodzo zvepadera-dera nezvepadera vanovanikwa vechishandisa michina yechi zvino-zvino, kugadzira nekuvandudza ruzivo rwavo. Kuitira kuti vobva kuzvidzidzo zvavo vanotangavo zvavo.

Kuzvikora zvepadera derawo kune zvikoro zvinofundisa vana kuti vakwanise kubika mumahotera nekukwanisa kuindawo kune nzvimbo dzekuonekera veibikira vanenge vabva kunyika dzakasiyana-siyana.

Vanofunda zvifundo zvepadera-dera vanovanika veishandisavo mishina yechizvino-zvino kuvandudza dzidzo ravo, uye kuti vobvepo vabve vari vantu vakakwenzvereka zvemene.

Vanoita nezvedzidzo vanokurudzirwawo kuti vapote veienda kunosangana vantu ,vachiunganidza vana vachivaudza zvakanakira kufunda nekuzovakwanisa kuvapa zvimubairo zvemabhuku.

Vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vachida kuenda kumadhokodheya vanon ofundiswawo kuti munhu unorapwa sei. Vano kwanisawo kutoona munhu eitorapwa kana kushandisa chidhori.

Hurumende yakaona zvakasisira kuti vana vanoenda kuzvikora zvepakati vava vanoshanda veishandisa mabasa emaoko nekunasira zviro zvinotooneka zvinoite kuti vazokwanise kubvepo pachikora veinotanga mishando dzawo.

Zvikora zvepadera nezvepadera dera zvinoowanisawo kushandisa michina yechizvino zvino kuti vana vakwanise kutaticha veiona veirodza ngonxo dzawo zvinokurudzirwa kuti zvikora zveshe zvinge dzinazvo michina idzodzo.

Dzidzo yepakati neyepadera inoonekwa ichivandudzwa yeita kuti vana vafunde mifundo dzavanoda dzavanenge veiona veishandisa muchina dzechizvinozvino.

Zvidzidzo zvepa dera nezve padera dera zviri kudzidzisawo mabasa emaoko ekuiitire kuti vana vanenge vabva apapo vono tangawo makambani awo uye neku itawo vashandi vavanozo detsera mu ntaraunda.

Kuzvidzidzo zvekudera nezvekudera-dera. Maticha anombounganavo eipanana mazano nekubvunzana kuti vangabetsera sei vadzidzisi kuti dzidzo ivandudzike.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera vana vane njere dzakapinza vanoenda noita zvidzidzo zvinonzvera nezvekugadzirwa kwemagetsi vaitobudirira nyika yeipona.

Dzidzo yepakati neyepadera yakakoshera mwana wese arimunyika ino, tinokurudzira vabereki kuti ngavaendese vana kudzidzo dzepadera dera kunyazi avana mari.

Kuzvikora zvepadera kunofundwa zvakasiyana siyana vamweni vanofunda zvinoenderana nekurima kana kuchengeta mhuka zvinodetsera kuti obva iyoyo unotoona tanga mishando dzake eizodetsera vamweni muntaraunda.

Zvidzidzo zvepadera nezvepadera dera zvakufundisawo vana kuti vakwanise kunasire zviro zvinotokwanisa kutengeswawo chikora ichocho cheito wanawo mare kubudikidza ngekufunda kunenge kweiita vana.

Muzvikora zvezvidzidzo zvepakati vana vanokurudzirwawo kutamba mitambo veigwinyisa muviri wavo, asi vamweni vanotozotamba mitambo kuzviita kuti vatokwanisa kurarama vachiite mitambo sebasa ravo.

Zvidzidzo zvinodzidzwa ngevana vabva pazvidzidzo zvepashi, zvinokurudzirwa kuti munthu weshe wabva kuzvidzidzo zvepashi aenderere mberi nefundo yavo, kunyazi avane mare kana kuti vakundikana zvakadini pakufunda kwavo.

Hurumende inosisa kudetserawo vanthu pamusana pezvhirongwa zvinonge zveiitika muzvikora vana vakwanisewo kupuwa mabhuku ekutaticha ngemabhuku ekunyorera.

Muzvikora zvepadera vana vanomboita mihlngano nevarairidzi vavo veiudzana nezveupenyu kana kutotaurirwa ngezveutano. Vana vanofanira kuyaiya zvinenge zveibhuiwa namaticha avo.

Muzvidzidzo zvepadera maka vandudzwa mukapuwawo mukana wekuti vana vanokwanisa mushandisa njere dzake maoko ake uye nechipo chake kuti akwanise kuraramamukati me upenyu hwake kana zvidzidzo zvapera.

Kuzvikora zvedu vana vanokurudzirwa kushandisa zvipo zvavo. Zvingava zvekuemba kana kutamba mitambo yepasichigare. Izvozvo zvinoenderanawo nedzidzo, kutodzidza ikoko.

Zvikora zvepaderadera azvingofundirwi mukati membatso chete .Vana vanokuridzirwawo nanaticha vavo kubuda pabanze vofunda , veidzidza nezveupenyu hwavo.

Zvokoro zvepadera zvinoendwa navana vanenge vabva pazvikoro zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvivewo nezvidzidzo zvinokwanisa kuti mwana eibva apapo atokwanisawo kuita basa rake remaoko.

Vana vanodzidza mudzidzo dzepati, vanosisowo kumbounganidzwa veireketerwa nezveupenyu kana kureketerwa nezvemabasa anowanikwa munyika mawo kuti anoda zvifundo zviri.

Zvikoro zvepadera zvinoendwa ngevantu vanenga vabva pazvikoro zvepashi zvinosise kupuwa kuti vana vapfeke zvidxoko zvakafanana kuti vana vasazoshoorana kana kushekana urombo.

Zvidzidzo zvepakati zvinokurudzira kuti vadzidzi vadzidze vane muono wekuti mangwani vaone vanoda kuzoitei vadetsereke nyika yawo kuti isimukire.

Zvikora zvepakati zvinofundisawo vana kuti vave vantu vanodziemera vega kana vapedza zvidzidzo zvavo vanozvitangira mabasa avo vachitorarama hupenyu hweienda mberi.

Dzidzo yepakati inokurudzirwa kuti muntu weshe aiwane nokuti dzidzo iyoyo ndooinovhure ndxondo uye ndoiinokwanisa kuti mwana azive kuti achada kuzivei mune ramangwana rake.

Zvikoro zvepadera zvinofundiwa nevana vanenge vabva pazvikoro zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvikwanise kutora mwana weshe kunyazwi akundikana aripachikoro chepashi.

Zvinodakadza kana hurumende ichivandudzwa dzidzo yayo kuti vana vakwanise kushandisa muchina dzinowanikwa kuzvikora zvepadera dera zvinoita kuti nyika yedu ibudirire.

Muzvikora zvepadera vana vanenge vaende kuzvikora, vanombounganidzwa veiite muhlangano namadzidzisi avo veidzi udzwa kuti zvii zviri kuitika mukati mwenyika, zviri zvavangada kuti, vadetsereke ndizvo.

Kuzvikora vana vanombounganidzwa veiitiswe mihlangano veiyaiya zvinenge zveireketwa. Nevanenge vauya kuzovadzidzisa nezveutano kana nezvedzidzo dzepamusoro.

Muzvikora zvepadera dera zvinofanirwa kuwandudzwa uye kuuyiswawo muntu muberere revantu kuti vantu vawane kuenda kuzvikora padhuze vasingahambi vahambi mukuru.

Vanodzidzisa fundo dzepadera dera vanombopotawo veibuda veienda mundaraunda veindoshambadza zvinodzidziswa pachikora chawo kuti vana vanenge veida kuzoenda kuzvikora izvozvo vaende vane ruzivo.

Muzvikoro zvepadera dera vana vanofundiswawo kunasira mitombo inotozoshandiswao munharaunda nemunyika ngekuti vanenge veifundira zvavachada kuzoita muupenyu

Zvidzidzo zvepadera dera zvino wandudzwa tinokumbira kuti dai zvakawandisa kuwanisa mundaraunda inogara vazhinji kuti vana vese vakwanise kuhanira.

Kuzvidzidzo zvepadera-dera, zvikora zvakhona zvinovakwa zviri kumadhorobha makuru, zvinova zvinote kuti vana vanobva kumadhorobha madiki nekumaruzevha vave vanoende kootsvake pekugara kuti vazofunda vari padhuze ngezvikoro zvavo.

Dzidzo dzepadera-dera dzinofanirwe kuvandudzwa kuti dzizokwanisawo kuti nyangwe vechidzimai vaende kunofundawo padera-dera veitungamirawo madhodha kuti nharaunda yedu ipone.

Zvikora zvepadera-dera, zvikora zvinofundiswa vana vakazvimiririra vega, vanenge vayaruka, vanoziya zvavanoyita vanozobveyo voyita mabasa avo kana kushanda muzvibhedhlera.

Zvikora zvepadera dera zviri kukurudzirwa kuti zvivakewo mbatso dzakakura dzakawanda dzekuitira kuti vana vave vanogara vakasununduka vachimirira kuende kuzvidzidzo zvavo vari pasinde.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera, vanotombo garawo pashi, veiyaiya zvinenge zvei reketwa ngemuntu akafundira basa ravo kuti avafundise, vabve vaane ruzivo rwakakwenenzverwa.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvinofundisa mabasa akasiyana siyana vanode kunofunda mabasa ekuita nemaoko kana veyishandise njere dzavo vanokwanise kubvepo vaane ruzivo rwaka kwana.

Zvidzidzo zvepadera zvinovakwa nemhando yepamusoro uye futi zvinenge zvichiti kune vanofundira zvavanofundira vanenge vachiwandudzwa ruzivo rwavo nevakafundira basa ravo.

Muzvikora zvepadera-dera, tinokurudzira kuti munge makahlamburuka. Ngamuvandudzwe muve munokwanisa kuti vantu vanokwanisa kushandisa zviro zvechizvino-zvino.

Vana kuzvidzidzo zvepadera-dera vanokurudzirwa kuti vaendeyo vachiziva kuti vanoda kuzobveyo vave chiinyi. Tinokurudzira kuti vaendeyo ngavasauya veitsvake mabasa asi ngavavhure, veizodetserawo vakasara muntaraunda mwavo.

Kuzvidzidzo zvepadera dera vana vanoenda veindofundiswa kushandisa michina yechizvino zvino nekuvandudza dzidzo yemunyika umwomwo uye kuti vazobveyowo vava nehupenyu hwapamusoro.

Zvidzidzo zvepadera dera unowana panharaunda paine pekutambira mitambo inoita kuti vana vanenge veifundepo vapote veigwinyisa muviri dzavo nekushandisa zvipo zvawo.

Zvidzidzo zvepadera-dera munowanikwawo mune midziyo dzinoshandiswa kana muntu zvichienderana nebasa raanenge ada kunofundira. Tinokurudzira hurumende kuti idetsere nekuvandudza zvikorazvo.

Zvikoro zvepadera-dera vana vanozi vagarire pachikora pona apapo kuti vavane kufunda vachibva pasinde sezvo zvikora zveiwanikwe kuretu nekunogara vantu.

Zvikora zvepadera dera zvinofanira kuakwa muberere munogara vantu vakawanda kuitire kuti vantu vasahamba mumango veiende kuzvikora zvinofanira kunge zvine mvura yakachena.

Vanovaka zvivakwa zvedzidzo yepadera dera vanovaka nehunyanzvi. Hwekuti mwana akaendapo unoshuvira kubuda echiita zvakanaka ari padzidzo yepadera dera.

Vana vanoende kunofunda kuzvidzidzo zvepadera-dera vanobve kuretu zvekuti havakwanisi kukotoka kudzimizi kwavo vachite zvifundo zvavo. Vanobudikidza kupiva mbatso dzekugara veigarirepo kuti vavane kufunda vakasununduka.